Iikwamboga oya simana oshoka omuntu ngele eyi kunu ohayi vulu okumena ndele omuntu ta vulu oku ninga ongeshefa ye yiikwamboga heyi landitha, haka landitha moostola nenge ta landitha owala kaantu.

Omeya oga simana oshoka aantu ohaya vulu okuga longitha yatekulile mo oohi dhawo .Ngele ya hala oku tekula oohi ohaya tula ko oonete opo oohi kadhi fadhuke po .Oohi dhoka dhili momeya moka ohaye dhi pele mo nee iikulya.

Ehala lyomatalelepo ohamu kala muna oohauto. Oohauto ohadhi kala dhi na oondunda pombanda. Oohauto ndhoka odho nee aantu haya longitha ngele ya hala oku tala nawa pehala mpoka kutya omuna naana shike ngaashi iinamwenyo.

Ohauto oyo osheenditho shoka hashi longithwa ngele aantu ya hala okuza pehala ya hala yaye pehala limwe. Oohauto ohadhi longithwa oshoka ohadhi endelele no ihadhi kwata ethimbo.

Omunino gomeya ohagu longithwa momapya, ohagu ende miimpungu opo gu gandje omeya kiimeno, ngele iimeno ya sa enota.

Ongolo oshinamwenyo. Oshinamwenyo shoka hashi ithanwa ongolo ohashi kala mokuti. Ongolo oyina omalwaala geli gaali. Omayala omaluudhe nomayala omatookele.

Oohi odha simana oshoka aantu ngele yedhi tekula ohadhi vulu okuninga odhindji, dhimwe tadhiyi kegumbo yekedhi lyepo, dhimwe ohadhi vulu woo okulandithwa po opo aantu ya mone mo iimaliwa yawo.

Aawambo ohaya kunu iilya yawo momapya. Iilya ngele yakoko ohayeyi teya eta ye keyi dhenga poshipale eta muzi iilya mbyoka hayi tsuwa koshini opo muze uusila wokuninga oshithima.

Oshingulu oshinamwenyo shomegumbo. Oshingulu ohashi tekulwa. Oshingulu ohashi kala koshigunda. Oshingulu ohashi li iikulya ashike ihashi li onyanga.

Omunino ohagu longithwa oku endela omeya taga zi kopomba, omuntu ngele a hala oku tekela iimeno oha longitha omunino ta patulula owala kopomba ndele omeya taga yi piimeno.

Epya olyo ehala ndjoka hali pululwa etamu kunwa iimeno. Ohamu kunwa nee iilya nenge iikwamboga mbyoka wa hala.

Ominino dhomeya ondhoka hadhi longithwa ngele aantu ya hala okukutha omeya kopomba ya ka tekele iimeno yawo. Ominino dhomeya odha simana oshoka ihadhi hepeke nande omeya.

Ongolo oyo oshinamwenyo shomokuti. Ongolo oyi li opalupe lwondoongi. Oyi na omalwaala omatokele nomaluudhe. Ongolo oshinamwenyo hashi li omwiidhi.

Omeya oga simana, oshoka ohaga vulu okulongithwa onga oshikunwa shiinamwenyo. Iinamwenyo mbyoka yomokuti ohayi vulu okunwa omeya ngoka haga adhika moondama nomuundombe mbyoka wu li mokuti.

Oku kuna omiti okwa simana. Omuntu ngele wa kunu omiti odhindji oho vulu oku dhi tsika megumbo. Ndele egumbo eta li kala lyoopala. Omiti oha dhi vulu woo oku landithwa.

Ohi oshimamwenyo. Oshinamwenyo hashi kala momeya. Ohi ohayi vulu oku liwa. Omuntu ngele ahala oku yilya . Oha vulu oku yi kanga. Oku yi yotha nokuyi teleka mombiga ano teyi teleke owala nomeya.

Oohi iinamwenyo yomomeya. Oohi oha dhi kala momakango, miishana nomomilonga. Aantu oha ya vulu oku tekula oohi ta ye dhi pele mo momeya iikulya.

Ohi oshiyelelwa/omweelelo ngoka ha gu telekwa, aantu haya elele. Oohi oyo oshikulya hashi liwa no shi holike kaantu.

Iikwamboga oyi li pomaludhi ga yooloka. Miikwamboga moka ohamu adhika oomboga dhomitse ndhoka hadhi liwa, oomboga dhomitse odhina omafo ge li palupe oluzizi.

Oohi iinamwenyo hayi kala momeya. Ohayi adhika momatale, moondama nomefuta. Aantu oye hole okukwata oohi, oshoka ohadhi telekwa dho oontoye.

Oohi odhina oshilonga oshoka aantu ohaya vulu okudhi tekula. Aantu ohaya vulu oku mona iilonga mokukwata oohi, oshoka ngele dhaningi odhindji ohaya vulu oku kedhi landithapo. Opena oohi oontalala noohi dhoka dha kukutikwa.

Oonkanga odhi li molupe loondjuhwa. Oonkanga ohadhi vala omayi, ngele ga tenduka ohamu zi uunkangona. Oonkanga ohadhi li iilya, ohadhi nu omeya.

Embakumbaku osheenditho Embakumbaku ohali longithwa okupulula momapya. Ngele lya pulula, aantu ohaya tameke okukuna iilya yawo.

Etiti olyo hali longithwa kAawambo ngele megumbo mwe ya omuyenda. Ohaye mu pe nando ondjuhwa yoshiwambo metiti moka opo ngaa ya kaleke po omuthigululwakalo, iha ya longitha nande uuyaha mboka hawu landwa moositola.

Oohi iinamwenyo hayi kala momeya. Oohi ohadhi vulu okupelwa mo iikulya, ngele opu na omuntu a hala okudhi tekula. Oohi ohadhi gandja iilonga koshigwana ngele aantu taye ya okulanditha oohi, ohaye ya vulu okumonamo iiyemo yawo yokwiiwathela.

Omeya oga simana oshoka ohaga vulu okutekelwa piimeno iimeno ngele ya tekelwa ohayi vulu okumena nawa etayi tula ko iiyimati .Omeya oga simana wo oshoka ohaga vulu okunuwa.

Omeya oga simana oshoka aantu ohaya vulu okugalongitha ya tulemo nenge yatekule oohi dhawo. Oohi sho hadhi kala momeya moka ohadhi pelwamo iikulya yoohi.

Omahala go matalelepo ngoka geli pomeya, ohapu kala pwa tungilwa omagumbo geli kombanda yomeya. Omagumbo ngoka ohaga kala ga ningwa niipilangi, ihaga tungwa no makuma.

Pehala lyomainyanyudho ohapu kala poopalekwa nawa. Ohamu kala muna iipundi niitafuula mpoka aantu haya vulu oku kuutumba.

Oohi iinamwenyo hayi kala momeya ohadhi adhikwa momatale, mefuta nomomilonga. Oohi ohadhi liwa kaaantu.

Oombaka odhi li palupe dhuudhila. Oombaka ohadhi tuka. Oombaka odhi hole momeya. Oombaka ohadhi tekulwa megumbo nohadhi li iilya.

Omeya oga simana oshoka ohaga vulu okutekela iimeno. Aantu niinamwenyo ohaya nu omeya, osho wo okulongitha momagumbo ngaashi okuyoga iikutu niiyaha.

Aanafalama ohaya kunu iiyimati niikwamboga oyindji mwakwatelwa ocabbage. Ocabbge oshikwamboga shoka hashi imi momapya hashi kunwa.

Omeya ohaga longithwa okuyoga, haga yogithwa iikutu ngele yakaka, haga longithwa okuyoga omalutu getu oshowoo ohaga longithwa woo oku nuwa kiinamwenyo.

Ondjamba oshinamwenyo shomokuti. Ondjamba ihayi tekulwa megumbo. Ondjamba ohayi adhika unene pomahala gomatalelepo ngaashi kEtosha. Ondjamba ihayi vulu oku kala mokati kaantu oshoka oya nika oshiponga na otayi vulu oku monitha aantu oshiponga.

Oohi iinamwenyo yo momeya. Oohi odhi holike nodha simana, oshoka oohi ngele wedhi li ohadhi vulu oku tupa oovitamine ndhoka dha pumbiwa mo malutu getu.

Omuti ogwa simana oshoka kugo ohaku zi iiti mbyoka omuntu havulu oku longitha ngele ahala oku tema ombiga teyi longitha onga iikuni. Omuti ogwa simana wo oshoka aantu ohaya ke iiti mbyoka haya vulu oku kadhika nawo omagumbo gawo.

Esiga lyokuyothela ,esiga lyokuyothela ohali longithwa ngele omuntu a hala okuyotha onyama ye ohatula mo owala omakala nenge a hala okulilongitha atelekeleko kohi ohatula ko omakala eta ntentekeko ombiga.

Okutekula uuyuhwena uundjuhwa mboka uushona oshiwanawa oshoka ngele uuyuhwa mboka wa koko ohawu vulu okuninga oondjuhwa oonene etadhi tendula omayi. Omayi ngono ohaga vulu okuliwa kaakwanegumbo nenge haga vulu oku landithwa mo muze oshimaliwa.

Oombaka odho iinamwenyo yomegumbo, oombaka ohadhi tekulwa dhafa oondjuhwa. Oombaka odhina omakaha. Oombaka ohadhi li iilya no hadhi nu omeya.

Iilya oya simana kaawambo oshoka iilya ohayi zi uusila. Uusila ngele wa tsuwa oha wu ningwa iithima. Iithima oha yi liwa noha yi palutha aanegumbo.

Oohi odha simana moshigwana oshoka oohi ohadhi vulu oku kutha po omukaga. Uuna aantu kaayena shi taya elele, ohaya ka shongola nenge ya ka kwate oohi eta ye dhi teleke dhi ninge oomweelelo dhawo.

Omeya ohaga adhika moondama, miishana, momakango nokoopomba. Olundji omeya gomiishana ohaga kala gena oohi. Oohi dhika ohadhi pelwa mo iikulya ngele omuntu a hala okudhi tekula.

Oohi iinamwenyo hayi adhika momeya omuntu ngele a hala oku kwata oohi momeya oha yimo nonete yoku kwata oohi nenge tedhi kwata mo noshi shongo.

Omiti odhasimana. Omiti odhindji ngaashi omiisati odho paushitwe, komiisati ohakuzi iiti mbyoka hayi vulu okudhikithwa omagumbo.

Iilya ohayi mene momapya, manga inamu kunwa ohamu pululwa kembakumbaku nenge koshipululo shoondongili. Aantu taya kunu iilya yawo, ngele ya koko taye yi teya. Ta ye ke yi tsa, ngele ye yi tsu tamu zi uusila. Uusila owo nee hawu ningi oshithima shomahangu.

Ompanda oyo oshinamwenyo shomokuti. Ompanda oyina olwaala olutsimine. Ompanda oyina wo oluinga lu li moshipala.

Pomahala gomayinyanyudho meni ngele owa tala mo, ohamu kala muna iipundi niitaafula hoka omuntu ha vulu okukuutumba ngele a hala okutegelela iikulya ye.

Yimwe yo yomomithigululwakalo dhaawambo olufuko . olufuko ohalu dhanwa kombalantu aantu aakadhona taya fukala . Ohaya kala yazala oondhelela nomoothingo dhawo ohamukala muna omagwe goonyoka .ohakukala woo aanamapengelo

Embakumbaku olyo osheenditho shoka omuntu ha vulu okulongitha ngele a hala okupulula epya lye. Embakumbaku olya longwa konima yalyo kuna omatemo ngoka haga yi mevi.

Esiga lyokuyothela ohali kala lyina omagulu. Esiga lyokuyothela ohamu tulwa ashike omakala, ngoye ngele wahala okuyotha totentekepo onyama yoye kesiga hoka.

Omeya oga simana oshoka ohaga vulu okunuwa kaantu ngele yasa enota nenge yahala okuteleka iinima yawo iikulya, ohaga longithwa woo okutekela iimeno opo yikoke nawa.

Omeya oga simana, oshoka ogo oshikunwa shiinamwenyo. Iinamwenyo ngele yi li mokuti ndele oya sa enota ohayi yi pomakango nenge pomilonga yi ka lengaalenge ngele otayi mono po omeya.

Ominino dhomeya oondhoka aantu haya longitha ngele ya hala okutekela iimeno yawo. Ominino dhomeya ohadhi longithwa hadhi tulwa kopomba omeya taga endele mo taga ka shasha iimeno.

Oohi iinamwenyo hayi kala momeya. Aantu ohaya vulu okutekula oohi ngele dhili momeya, haya vulu yedhi pele mo iikulya etadhi valele mo. Ngele dhaningi odhindji dhakoko aantu ohaya vulu okukedhi kwata mo.

Omunino ohagu longith oku endela omeya ngele nande owahala oku tekela iimenl yoye oho patulula ashike kopomba . Ohotulako nee omunino eto longitha omunino ngoka wu tekele iimeno yoye, oshoka ihagu hepitha omeya .

Ondjamba oyo oshinamwenyo. Ondjamba oshinamwenyo shomokuti. Ondjamba oya nika oshiponga naantu ohaya londodhwa ya kale kokule nondjamba oshoka otayi ya monitha oshiponga.

Aantu oyendji ohaya tekula oohi ngele yahala okutekula oohi ohayedhi tula moondama etayedhi pelemo iikulya. Oohi ndhoka ohadhi kala dhi li momeya.

Uunafalama uwanawa oshoka aantu ohaya vulu oku kuna iikwamboga niiyimati ngele ya koko ohaya vulu okuyi landitha po ndele etaya mono mo iimaliwa.

Omunino ohagu longithwa okupombela iimeno .Momunino omo hamu endele omeya ngoka haga zi kopomba opo ga vule okushashamina iimeno ngele ya sa enota opo yi koke nawa.

Iikwamboga ohayi liwa oshoka oya simana molutu. Iikwamboga yomafo ohayi telekwa, yafa omboga.

Ehala limwe lyomalandithilo oha li ithanwa omatala. Pomahala kombinga yiikulya oha ku adhika unene iikulya yOshiwambo ngaashi iilya ina yi tsuwa, oontanga dhamukokotwa, oombe noonyandi.

Pomahala ogendji gomatalelepo ohapu kala puna ehala lyokuhungila. Aantu mpoka haya ka hungila ngele kwa toko nenge etango lya ningine. Ohapu kala nee puna omulilo ngoka hagu kala gwa tema.

Omahala gomatalelepo oha ga kala ge na oondunda moka aantu mboka haye ya okutalelapo ehala lyontumba haya lala pomahala mpoka oha pu kala wo pu na iipundi niitafula mpoka aantu haya vulu okulila.

Oohi odha simana. Oohi iinamwenyo mbyoka hayi kala yili momeya . Oohi ohadhi kala dhina omishila. Oohi ngele omuntu ahala oku dhi kwata ohayi mo owala ninete yoku kwata oohi.

Epya ehala ndoka lyi li konima yegumbo. Epya ohali pululwa nembakumbaku, ngele lya pululwa aantu ohaya kuna miintenga mbyoka yi li mepya. Ngele iilya ya koko taye ke yi teya.

Embakumbaku olyo osheenditho. Embakumbaku ohali longithwa okupulula. Embakumbaku konima ohaku kala ku na omatemo ngoka ha ga pulula momapya.

Omeya oga simana oshoka omeya ogo haga kala gena oohi dhoka aantu haya vulu okulya, omeya ohaga longithwa oku nuwa, omeya ohaga longithwa oku yoga oohauto ngele dha kaka, go ohaga longithwa wo oku yoga iikutu.

Omeya oga simana oshoka oha ga vulu oku nuwa kiinamwenyo. Omeya ohaga vulu oku yogithwa iihauto. Omeya ohaga adhika miishana, momatale, momilonga nomomafuta.

Pomahala gokutalalepo ohapu kala puna uundunda. Uundunda mbuka, ngele pehala mpoka opuna omeya, ohawu longwa wu li kombanda, nenge tutye hawu tungwa wu li kombanda yomeya, hawu longwa miipilangi.

Oonyanga odho iikwamboga ndyoka hayi kunwa hayi kala yili mepya. Oonyanga odhili paali opena Oonyanga ndhoka oontiligane noonyanga ndhoka dhoshiwambo oontokele.

Omeya oga simana oshoka aantu ohaya vulu okugalongitha ngele yahala okutekula iinamwenyo yawo ngaashi oohi. Ngele taya tekula oohi, ohaye dhi pelemo omeya. Oohi ohadhi kala dhili noonete.

Iikwamboga oyili pamaludhi gayooloka na oyasimana oshoka omuntu ngele eyili ohavulu okumona uukolele tawuzi owala momafo giikwamboga.

Pehala lyomatalelepo, oha pu kala pu na uundunda wokulala. Mokandunda mono ongoye nee wu na okuhogolola ngele owahala okulala mo nenge inohala.

Oohi ohadhi adhika momeya. Aantu ohaya vulu okudhi tekula. Ohi ngele weyi kwata, oho vulu okuya nayo kegumbo e to ke yi yotha nenge to yi teleke owala mombiga mu na omeya.

Omwiidhi ogwa simana oshoka ogwo Iikulya yiinamwenyo. Omwiidhi ohagu liwa kiinamwenyo. Omwiidhi oluna oluyala oluzizi. Omwiidhi ogu holike nokaantu oshoka ohagu vulu oku kumbithwa oondunda.

Oombaka odhili polupe luu dhila. Oombaka odhina omawuwanawa. Oombaka ohadhili iilya nodhi hole unene okukala momeya . Oombaka ohadhi tekukwa momagumbo

Oohi odha simana oshoka pehala ngele opuna oohi odhindji aantu ohaya vulu oku kutwa ya mone iilonga moku kala taya tekula oohi . Yo opo ngaa ya monemo sha shawo shomondjato.

Oohi ohadhi kala momeya. Oohi ohadhi tekulwa nenge ngele dhili momulonga ihadhi tekulwa. Oohi ohadhi kwatwa mo niishongo noonete dhokukwatwa oohi.

Omayi ohaga zi koondjuhwa, omayi ohaga vulu oku ningwa iikulya. Omayi ohaga vulu oku tekelwa, taga telekwa mombuga taga fulukithwa nenge taga kangwa.

Oohi iinamwenyo hayi adhika momeya. Oohi odhi li pamaludhi ga yooloka. Oohi odha simana, oshoka ohadhi vulu okupa aantu oovitamine ndhoka dha pumbiwa molutu.

Egumbo olyo olukalwa lwomuntu, omuntu oha zi megumbo, egumbo oha li kala li na ondunda ndjoka yo ku thikila. Ondunda oha i ithanwa oseti, ha yi adhika unene momagumbo gomoondoolopa.

Omiti odhasimana . Omiti ohadhi tupe omuzile gwokugondja . Momizile moka ohamu gondjwa kaantu , ohamu gondjwa woo kiinamwenyo.

Ongombe oyo oshinamwenyo shoka hashi edhililwa. Ongombe ohayi edhililwa koshigunda. Kongombe ohaku zi omahini. Ooniga dhoongombe odha simana oshoka aakulukadhi yAawambo ohaye dhi longitha mokukola oongongo, ngele taa ningi omagongo.

Onduli oshinamwenyo shomokuti. Onduli ihayi edhililwa megumbo ohayi kala mokuti uunene pomahala gomatalelepo. Onduli oshinamwenyo oshile shina othingo onde.

Omulonga ogwo etale lyomeya . Momulonga ohamu kala muna oohi , oongandu nethimbo limwe ohamu kala wo muna omayoka. Momulonga ihamu yogwa kaantu kaayeshi okuyoga oshoka oto vulu okuningina.

Iikulya yoshiwambo ongaashi iithima, iithima ohayi ningwa muusila womahangu. Miikulya yoshiwambo omuna wo omboga, omboga omafo wala hagakewa. Omuna onyama yondjuhwa yoshiwambo ndjoka hayitelekwa.

Ekwato djoohi odja simana, oshoka aantu oyendji ohaya vulu oku kutwa miilonga yoku landitha noku kwata oohi. Ngele ya kwata oohi, ohaya futwa nee shi ikwatelela koohi ndhoka ya landitha.

Eshisha ohali longithwa ngele megumbo aantu yena iilya mbyoka yaza polupale. Oha yeyi tula owala meshisha moka, ohayi vulu wo oku ninga mo oomvula inayi ninga nayi.

Embakumbaku ohali longithwa okilma momapya. Kembakumbaku ohaku adhika ku na omatemo. Embakumbaku ngele lya mana okupulula aantu ohaya kunu.

Oohi odho iiyelelwa hayi telekwa. Oohi ohadhi vulu okuyothwa, ohadhi vulu okukangwa, dho ohadhi vulu wo okutelekwa momeya.

Omeya oga simana oshoka ohaga vulu okunuwa kiinamwenyo ngele omuntu ena iikutu yakaka oha vulu okuya kekango ee taka yoga iikutu ye. Momeya ohamu kala muna oohi ohamu kala woo muna omavo ngoka geholike kuunona.

Uupalakata yomondjila owo hawu tupe uuyelele kutya pehala mpoka opuna shike, ohawu tupewo uuyelele nenge ohawu tulondodha kombinga yoompango dhoka dhopehala mpoka.

Omwidhi ogwa simana oshoka ohagu longitha onge iikulya yiinamwenyo. Omwiidhi ngele gwa koko, otagu vulu oku kewa, etagu ka ninga oondunda dhoomwidhi.

Oshitawuwe oyo opate ndjoka hayi longithwa komahauto. Opate ndjika inayi tungwapo ashike oyina ashike omavi.

Elanditho lyiiyimati niikwamboga olya simana, oshoka aantu oha ya mono mo iiyemo yawo oyindji, yo taya vulu oku ka ikwatha noompumbwe dhawo ndhoka yena.

Okandombo oshiyimati. Okandombo ohaka liwa. Okandombo meni lyako okena olupe olushunga ngele weka li okatowe ko ohaka pe aantu oovitamine ndhoka dha pumbiwa molutu.

Embungu olyo oshinamwenyo hashi kala mokuti. Embungu ohali li onyama. Shimbungu omufupi.

Omeya oga simana oshoka ohaga vulu okutekelwa piimeno. Omuntu ngele ina hala okuhepeka omeya oha kutha oopaipi nenge tutye ominino dhomeya ndele tedhi tula miimpungu opo nee moomaipi mono hamu zi omeya taga tekele piimeno.

Oohi odho iinamwenyo. Iinamwenyo mbika oha yi kala momeya. Oohi ngele aantu ya hala oku dhi kwata, oha ye dhi kutha mo noonete, nenge niishongo momeya.

Oombaka iinamwenyo hayi tekulwa megumbo. Oombaka odhi hole uunene mpoka pena omeya oshoka odhi hole olundji okuyoga. Oombaka ohadhi li iilya nokunwa omeya.

Oohi iinamwenyo mbyoka hayi adhika momeya, nohadhi valelwa momeya. Ngele omuntu ahala okutekula oohi, ohedhi pelemo iikulya momeya, e tadhi koko, e teke dhi yuga mo nonete, nenge noshongo shokukuthamo oohi.

Onete ohayi longithwa oku kwata oohi, onete ohayi kwatwa kaantu yakonda pu yaali ngele weyi tula momeya eto tege pu pite ethimbo oho adhamo muna oohi.

Iikwamboga ohayi kala yina omafo omazizi. Aantu ohaya kunu iikwamboga molwaashoka ngele yakoko ohaya vulu okuyi landitha etaya mono mo iimaliwa yokukalanda oompumbwe dhawo.

Iilya ohayi kunwa mepya noyi holike unene kAawambo. Kiilya ohaku zi omahangu ngoka haga tsuwa ngele gatsuwa taga niingi uusila, uusila owo nee hawu telekwa tawu ningi oshimbombo.

Oohi ohadhi vulu oku tekulwa. Omuntu ngele ahala oku tekula oohi , ohedhi tula owala momeya, etedhi pelemo iikulya opo dhi koke, dhi vule oku liwa dho dhi vule woo oku landithwa , ngele omuntu ahala oku kedhi landitha po.

Ondjima oyo oshinamwenyo, ondjima ohayi kala mokuti nonando aantu yamwe ohayedi tekula. Ondjima ohayi adhika momahala gomatalelepo aantu haye kedhi tala.

Omeya ohaga longithwa okunuwa kiinamwenyo. Omeya ohaga zi moondama, momakango , miishana nomomilonga wo.

Ondjuhwa yekondombolo oyo ondjuhwa ndjoka ondumentu. Ondjuhwa yekondombolo ihayi tendula nando omayi. Ondjuhwa ndjoka ohayi li owala iilya ngaashi oondjuhwa oonkwawo.

Etale olyo ekango ndoka hali kala lyina omeya. Metale ohamu adhika oohi, aantu ngele ya hala oku kwata oohi, ohaya fala mo oonete e taya tege oohi.

MoNamibia omu na omuhoko dha yooloka. Gumwe gwo momihoko moka, oha gu ithanwa omuhoko gwaAwambo. Aawambo ohaya zala oondhelela, aakulukadhi yaAwambo komitse dhawo ohaa tula ko iikayiwa , omanga aasamane haya zala omagala.

Omeya oga simana. Omeya ohaga zi kopomba, momatale nenge omeya gomvula, haga zi miikogo. Omeya ohaga longithwa okutekela iimeno.

Ondjuhwa oshinamwenyo. Yo ohayi kala megumbo . Ohayi tekulwa. Ohayi zi omayi . Ngele oya tendula omayi , omayi ohaga vulu okulongithwa taga fulukithwa nenge taga kangwa.

Oku kuna iimeno okuna oshilonga na okwa pumbiwa. Ngele iimeno ya koko oho vulu oku yi landithapo ngoye wu imonene mosha shomondjato.

Ondjuhwa oshinamwenyo shoka hashi edhililwa momagumbo no ihashi kala mokuti, oshinamwenyo shika oshiwanawa oshoka ohashi pe aanegumbo omayi nohashi vulu woo ngele sha dhipagwa shi gandje onyama.

Omeya ohaga longithwa okukaleka nenge tutye ga kale ge na oohi, opo aantu ya vule okudhi tekula taye dhi pele mo iikulya yoohi.

Ondjamba oyo oshinamwenyo. Oshinamwenyo shika ohashi kala mokuti, molwashoka ngele osheya mokati kaantu, ohashi vulu okumonitha aantu oshiponga. Ondjamba oshinamwenyo oshinene.

Aantu ohaya kwata oohi oshoka oohi odho hadhi liwa nohadhi ningwa omweelelo, opo aantu ya elele ngele nando oyena omukaga. Yo ya ipaluthe wo.

Omatama ogo gamwe go miikwaamboga mbyoka hayi pe omuntu oonkondo nohayi palutha omalutu gaantu . Omatama ohaga tulwa moomweelelo naantu yamwe oyehole okugalya owala inaga telekwa.

Oohi oyo iikulya yasimana nongele dha telekwa ohadhi vulu okuliwa ndele etadhi tupe uukolele . Koohi ohaku zi wo omagadhi ngoka hagetupe iitungithilutu.

Uudhila ohawu tuka ihawu ende, ohawu ningi iihadhila yawo mokati komuti nenge tutye momiti hadhi ningwa, iihadhila yawo ohawu ningi noomwiidhi.

Omeya noomwiidhi oya simana. Omeya ogo haga longithwa iinamwenyo opo yi vule okunwa. Nomwiidhi ohagu longithwa onga iikulya yiinamwenyo.

Omeya oga simana, oshoka ogo haga longithwa okuyoga iikutu nokuyoga omalutu getu. Omeya oga longithwa wo okunwa nohaga longithwa okuteleka. Omeya ohaga longithwa wo okuyoga oohauto.

Opo omuntu a kale ena uukokele molutu ohapumbwa okulya iikulya mbyoka yina uukolele. Iikulya mbyoka ongaashi iimbombo, iimbombo oya longwa momahangu. Ohavulu wo okulya omboga, omboga ohayi likolwa.

Omahala gomatalelepo, oha ga kala gena uundunda, oondunda ndhoka aantu omo ne ha ya yi, taya futu, opo ya vule ya pewe epitikilo ya ka lalemo. Oshi ikolelela ne kutya oya hala ya ningemo omasiku gangapi, noondando ina dhi ifa.

Ombuga ya Namibia. Mombuga kamuna omuti moo kamuna omeya . Ombuga oyu udha omavi yo ohayi talelwapo olundji kaantu yaza kiilongo niilongo ha yeya okutala ombuga oshoka oyo yimwe onene miilongo oyindji yomuuyuni.

Okupulula okwasimana mAawambo nenge maaNamibia oyendji , oshoka munu omo aantu haya monenemo iiyemo yawo. Ohaya vulu okukuna ndele etaya ka landitha nenge iinima mbyono tayi zi momapya ohaya vulu okuyilongitha momagumbo ngaashi iilya tayeyi longitha miimbombo.

Onduli oyo oshinamwenyo hashi kala mokuti. Ohashi kala unene pomahala gomatalelopo mpoka aantu haya yi yakatale iinamwenyo mbyoka nkene ya valelwe ye yimone.

Omeya oga simana, oshoka ohaga kwathele iimeno opo yi koke. Omeya ohaga tekelwa piimeno ndele iimeno e tayi paluka nawa. Oga simana, oshoka iimeno oya pumbwa omeya opo yi koke.

Iilya ohayi kunwa momapya ngele mwapululwa, ngele ya koko aantu ohaye yi teya, ndele taye yi yungula opo yikatsuwe komashina muze uusila mboka hatu longitha oku teleka iimbombo noku ninga iikwila noshowo oku ninga oontaku tunwe.

Aantu momikunda ohay longitha iiyenditho yomaludhi gayooloka ngaashi iitukutuku. Ohayi longithwa okutumba iinima oyindji nenge iidhigu oshinano oshile.

Omwiidhi ogo iikulya yiinanamweno, oha gu longithwa kiinamwenyo opo yilye. Oha gu longithwa woo oku dhika omagumbo nonsho woo oku tulwa koondunda.

Ondjambameya ohayi kala momeya, ihayi vulu naanaa okukala kaayi li momeya. Oyanika oshiponga notayi vulu okudhipaga omuntu.

Omeya oha ga longithwa moku yoga iikutu. Moku yoga iikwatelwa yomokombitha noshowo oha ga longithwa oku nea aantu ngele yasa enota. Oha ga longithwa wo oku teleka iikulya.

Oshikunino shiikwamboga aantu oha ya ningi iikunino yiikwamboga opo ya vule okuyi kuna yo iimeno sho tayi mene otaa monomosha wo ngele yena oompumbwe dhawo.

Ohi oyo iikulya hayi liwa kaantu. Ohi ohayi telekwa momeya yo ohayi vulu woo okukangwa. Aantu ethimbo limwe ohaya vulu okulanditha oohi opo yamonemo iimaliwa.

Ongombe oshinamwenyo shoka shomegumbo, ongombe oyasimana oshoka kuyo oha kuzi omayinga ngoka haga vulu okulongitha ngele aantu taya kolo oongongo , kongombe oha kuzi wo oshipa shoka aantu haya vulu okulanditha onga ombanza.

Omatama ogo iikwamboga, omatama omatiligane ogena oontanga meni, oontanga ndhoka ngele owedhi kunu ohadhi imi omatama.

Egumbo olyo olukalwa lomuntu kehe. Megumbo omo omuntu hazi, omo halala. Egumbo omo omuntu hatekulwa okuza kuushona we.

Ominino ogadhi longithwa mokutekela omeya piimeno, omeya ohaga endela mominino, iimeno ohayi kala yu uvite ombili ngele yamona omeya.

Omwiidhi ogwa simana oshoka ogo iikulya yiinamwenyo. Ngele iinamwenyo ya li omwiidhi ohayi kala nomalutu gapaluka nawa unene ngaashi oongombe, iikombo nosho tuu.

Aantu mboka haya sile oondjamba oshiso ohaya kala yazal omakalaganya noongaku dhayamo oshoka uuna taya pe oondjamba okunwa nenge okulya oshili shanika oshiponga noonkondo oshoka ondjamba otayi vulu okukudhipaga nenge yiku ekelehi kokule.

Ehala lyokulila, hali kala liimwenenena , ihamu kala muna omakudhilo . Omuntu ngele owahala okulya oho etelwa po embo lyina oondando dhiikulya mbyoka wahala, ngoye tohogolola okulya owala shike.

Omiti odha simana oshoka ohadhi tupe omizile nenge nditye omizile dho kugondja, omiti odha simana oshoka oko hakuzi iiti yokudhika omagumbo nomishuwa dhokukamba omagumbo.

Oohi oha dhi vulu okutekulwa. Omuntu oha vulu okutha elambo e ta ningi po okako, e ta tula mo oohi ta kala he dhi pele mo iikulya yoohi.

Okadhina kokupulula oha ka longithwa ngele omuntu a hala okupulula epya lye, opo a vule okukuna. Aantu ihaya longitha we oombakumbaku ndele ohaya longitha owala okashina haka, oshoka ohaka endelele.

Namibia oku na omahala gomatalelepo ogendji. Pomahala gomatalelepo oha pu kala pu na ehala li na iitaafula niipundi mpoka aantu ha ya vulu okukuutumba, ngele ya hala okutala nawa.

Omitiodha simana oshoka osho hadhi tupe omizile dhoku gondja ngele omuntu wa vulwa nowa hala oku vululukwa po, oshowo omitiodha simana oshoka ohadhitu pe iiti mbyoka hatu vulu oku dhika nayo omagumbo getu, oomankolo nosho tuu.

Onkoshi oshinamwenyo shomokuti. Oshinamwenyo onkoshi ohadhi edhililwamo, oshoka osha nika oshiponga. Onkoshi ihayi li omwiidhi, ohayi li ashike onyama.

Ootalapa odho mpoka hapu endelwa ngele aantu itaya vulu oku enda pevi . Ootalapa otadhi ku fala pombanda mpoka wa pumbwa okuya

Ndjika oyo ondundu. Ondundu oya shitwa po ashike kutate Kalunga ya shitwa po momavi yo onkunkutu.

Mokuti omuna iinamwenyo oyindji hayi adhika pomahala ngaashi omahala gomatalelepo kEtosha. Mokuti oha mu adhika nee oongolo, oondjamba, oonduli, uumenye, noongandu noonkoshi.

Ohauto oyo osheenditho shoka hashi vulu okufala omuntu komahala no mahala. Ohauto oha yi hingwa komuhingi. Ohauto oha yi nu omahooli.

Iikwamboga mbika ohayi ithanwa oomboga dhomitse, omboga yomutse ohayi telekwa momeya opo aantu yamone uukolele, ombwanawa mokulya yo ohayi kunwa.

Etama oshikwamboga oshitiligane hashi longithwa okuya mosheelelwa .Oto vulu oku shi lya inaashi telekwa totula ko ashike omongwa. Ohashi kunwa na ohashi kala miikunino.

Omeya oga simana oshoka aatu ohaya vulu okuga longitha opo ya ka tekele piimeno yawo, ya ka yoge oohauto nenge ya ka teleke. Aantu oha ya longitha wo omeya mokuyoga iikwatelwa.

Omiti odha simana, oshoka ohadhi tupe omizile dhoku gondja. Komiti ohaku zi iiti mbyoka hayi vulu oku longithwa mokudhika omagumbo, iigunda noshowo omankolo.

Oohi ngele dhili momeya ohadhi vulu oku kwatwamo nonete. Onete ohayi longithwa oku kwata oohi, oohi oha dhiyi ne monete muka etadhi yulwamo kaantu.

Oohi ohadhi landithwa onga iikulya yokulya. Opena oohi ndhoka hadhi liwa oontalala po opena woo dhimwe hadhi kukutikwa nde aantu tayali.

Oondolopa ohadhi kala dhi na omatungo ge li pashinanena, omagumbo ga tungwa noodhopi. Moondolopa ohamu kala muna oositola dhoka hadhi landitha iikutu, na dhimwe ohadhi landitha iikulya.

Embakumbaku ohali longithwa oku pulula omapya opo aawambo nenge tutye aantu yomihoko dha yooloka ya vule oku kuna iilya yawo momapya yo ya monemosha wo.

Okukwata oohi okwa simana oshoka ohaku petha aantu iilonga momudhingoloko. Ngele pehala opena nando ekango muna oohi odhindji aantu ohaya kwata oohi ndele etaya kalanditha opo ya mone mo iiyemo yawo opo ya vule okulanda iinima yoompumbwe dhawo.

Omeya oga simana oshoka ohaga vulu oku yogithwa iinima mbyoka yakaka. Nenge oha ga vulu wo oku nwetha nande owuna oopela dhoye wa hala dhi nuwe oho longitha omeya.

Okukuna iilikolomwa ngaashi iikwamboga okuwanawa oshoka aantu ohaya vulu oku monamo iiyemo ngaashi mokulanditha iilikolomwa yawo mbyoka ya likola momapya.

Oondjuhwa oya simana oshoka ohayi tupe omayi. Ondjuhwa ohayi tupewo onyama ndhoka hatu vulu oku kanga, oku fulukitha nenge oku yotha ngele twa hala okulya Oondjuhwa ohayi edhililwa koshikuku.

Omahala ogendji go matalele po ohaga kala gena oondunda dhokulala, oondunda ndhoka ohadhi kala nee dhina uupundi wu li pondje, ohapu kala puna okatafula kokutentekela iikulya yoye, ohapu kala puna wo esiga ngele wa hala okuteleka nenge okuyotha iikulya yoye.

Ondjamba oshinamwenyo shomokuti no ihashi Kala momagumbo. Onduli nayo oshinamwenyo shomokuti, onduli onde. Ondjamba nayo oshinamwenyo oshinene lela sho oshanika oshiponga.

Embakumbaku ohali longithwa mokupulula omapya gAawambo opo aantu ya vule oku kuna yo ya teye iilya yawo.

Omahala gomatalelepo ogendji ogena oondunda. Oondunda ndhoka odho hadhi lalwa kaantu mboka taye ya ya talele po. Oondunda ndhoka ohadhi futilwa.

Ondjuhwa oyo oshinamwenyo sha simana momagumbo gAawambo, shaashi nande ope na oshituthi shontumba, aantu ohaya vulu okuteleka ondjuhwa ndjoka yo pAshiwambo ndele taye yi tula omwayi.

Omeya oga simana oshoka ogo hatu longitha oku yoga iikutu yetu ngele ya kaka, iiyaha yetu nuukopi mookombitha noombiga . Ohatu longitha woo omeya okunwa ngele twa si enota.

Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi tupe omayi ngoka hatu vulu okulya go gamwe atu vulu wo oku ga landitha po. Oondjuhwa odha simana yo shashi ngele odha tendula omayi, ohamu zi uuyuhwena owundji, wumwe tawu vulu oku koka eta wu ningi oondjuhwa onene.

Omeya ohaga longithwa oku nuwa kiinamwenyo nokaantu. Ohaga longithwa wo oku iyoga noku yoga iikutu nenge iinima mbi ya kaka mokombitha oshowo ohaga longithwa oku yoga oohauto.

Oonyanga ohadhi likolwa, ohadhi kunwa, oonyanga ohadhi longithwa okuteleka, hadhi tulwa moomweelelo dho ohadhi longithwa wo oku telekelwa miikulya.

Ehala ndyoka aantu haya vulu okulala , ngele yeya pomahala gomatalelepo . Mehala muka ohamu kala muna oombete nuundjugo oshowoo ehala lyokwiiyogela.

Ofaalama yiikwamboga oyina oshilonga noya pumbiwa, oshoka ohayi gandja iilonga kwaamboka kaaye na iilonga, yo ohayi kwathele wo oku gandja iikwamboga koositola ndhoka dha pumbwa iikwamboga, opo ya vule oku landitha iikwamboga.

Mombuga omuna omamanya . Omuna woo iimuti mboka kawushi uule wo kawushi uuhupi omuna omwiidhi nago ohagu adhika mombuga

Onyanga ohayi yugunwa iipeta yawo, e tayi tetwa muupambu uushona, opo yivule okutulwa mombiga, aantu yatowaleke omihoka dhawo, ngele taya teleke.

Oohi odho iinamwenyo hayi kala kohi yomeya. Oohi ohadhi adhika momilonga, muundama, noshowo aantu ohaya vulu okudhi tekula.

Embakumbaku oha li longithwa poondima ha li pulula momapya opo aantu ya vule okulonga omapya gawo haya kunu nokuteyawo iilya momapya gawo.

Embakumbaku olya simana oshoka ohalyi longithwa okupulula omapya gAawambo, opo aantu ya vule okukuna iilya yawo yo yi koke yo ya monemo sha, shoku ya kwathela momagumbo.

Ongombe oyo oshinamwenyo hashi tekulwa, shomegumbo. Ongombe oya simana oshoka kuyo ohaku zi omahini nonyama. Onyama ohayi longithwa nee opo aantu ye yi telekwa ndele tayi liwa. Ohayi kangwa, ohayi fulukithwa momeya, nenge tayi yothwa.

Embakumbaku oha lyi longithwa okupulula momapya opo aantu ya vule okukuna iilya yawo. Embakumbaku oha lyi longithwa wo opo lyi lime po omwiidhi.

Ombwa oshinamwenyo shomegumbo, ombwa ohayi tekulwa ombwa oya simana shaashi ohayi gamene omuntu nohayi gamene wo egumbo nongele opu na ookalyongo ya hala okuteya ombwa ohayi vulu oku game na ngele tayi gwedha.

Onduli oyo oshinamwenyo shoka hashi kala mokuti, unene osha kala pomahala gomatalelepo. Aantu ngele yaza kiilongo niilongo nenge yaza koondoolopa dhi ili no dhi ili, ohaya ka tala onduli.

Omeya oga simana, oshoka ohaga longithwa iinima oyindji. Yimwe yomwambyoka ongaashi okutilwa piimeno. Iimeno oya pumbwa omeya, opo yi vule okukoka yo yi mene nawa.

Oku kwata oohi okwa simana oshoka aantu ngele yakwata oohi ohaavulu okumonamo oohi odhindji , dhimwe tayedhi teleke ,dhimwe tayekedhi landithapo opo ya monemo oshimaliwa sho kwii kwathela .

Ehala lyokuyoga. Aantu ohaya kongo omahala ngoka gena okatale kokuyoga eta ya ka yoga omeya. Pomahala gamwe uutale wokuyoga ohawu futilwa.

Embakumbaku olyo osheenditho. Embakumbaku oha lyi longithwa oku pulula omapya gaawambo. Ngele lya pulula, aantu ohaya ka kuna iilya yawo momapya.

Okutekula oondjuhwa okuwanawa oshoka, oondjuhwa ohadhi vulu okukupa omayi dho ohadhi vulu wo okupa aantu iilonga. Aantu oyendji ohaya kongo iilongo opo yeye yatekule oondjuhwa.

Ohi oyo oshinamwenyo hashikala momeya. Omuntu ngele ahala ohi ohavulu okuya momeya nonete e teyi kuthamo nenge ayemo noshishongo e takala tedhi kongomo noshishongo.

Oondjuhwa odho iinamwenyo edhililwa momagumbo. Ondjuhwa ohayi tekulwa. Ondjuhwa ohayi li iilya. Ondjuhwa ohayi edhililwa koshikuku. Ondjuhwa ohayi tu pe omayi ngoka hatu vulu okukanga nenge tu ga fulukithe momeya tse tu ga lye.

Egumbo olyo olukalwa lwomuntu kehe. Omuntu oha zi megumbo. Megumbo ohazi mo naanegumbo lye. Megumbo ohaya kala mo nee ye na ombili. Omuntu kehe ohazi megumbo lyawo.

Omagumbo gamwe nenge tutye omahala gamwe ogeli gatungilwa kombanda yomeya. Omagumbo ngako inagatumwa noodhopi ihe ashike ogatungwapo niipilangi.

Ombuga olyo ehala lili mokuti. Oli li kokule noositola mo kamuna omeya nomagumbo.

Okadhila oshinamwenyo oshishona, okadhila okena omalweenya. Okadhila ohaka tendula omayi, momayi mono ngele oga tenduka ohamu zi okadhilona.

Ogoolo oyo oshinamwenyo hashikala mokuti unene ohashi adhika pomahala gomatalelepo, aantu ohayi ne komahala hoka opo yakatale ogoolo, ogoolo oshinamwenyo shina undjila uludhe nutokele.

Iimeno ohayi kunwa. Aantu oyendji ohaya kunu iimeno nelalakano ya tameke po oongeshefa nongele iimeno ya koko ohaye yi landitha po nuuna ya landitha iimeno taa mono mo iimaliwa.

Oongombe odho iinamwenyo odho iinamwenyo iitekulwa yomegumbo. Ohayi tekulwa megumbo. Oongombe ohadhi li omwiidhi nenge iihenguti mbyoka ya za mepya.

Aantu ohaya yotha oonyama dhawo nekehe shoka yahala. Ngele taya yotha ohaya longitha esiga lyokuyothela ndyoka hali tulwa owala omakala , ndele eto tema.

Omuthigululwakalo gumwe gomo Namibia aawambo. Aawambo ngele yeli piituthi yenyanyu ohaya kala ya zala oodhelela, moothingo dhawo ohamu kala mwa tulwa oonyoka, nokomitse dhawo ohaku kala kwa tulwa iikayiwa.

Iinamwenyo yomokuti oha yi edhililwa, oshoka oya nika oshiponga, yo oha yi vulu oku dhipaga aantu. Aantu yokondje yiilongo oha ye ya nee ye yi tale, yi li momahala goondjedhililo, haku ithanwa Etosha National Park.

Aantu ohaya tekula oohi, opo ngele dha ningi oonene, ota vulu oku ke dhi landitha po, e ta mono mo iimaliwa nenge ye dhi lye po onga iikulya, taye dhi ningi omiyelelo.

Mbika owo uuntangu, uuntangu uushi mboka inawu kola hawu adhika momeya hawu valwa koohi dhoka oonene. Uuntangu ohawu vulu okuliwa nando opo ngaa wuthike mpo.

Oohi odha simana oshoka ohadhi tu pe uukolele mboka twa pumbwa molutu, opo olutu lu vule oku koka. Oohi odha simana wo oshoka oontoye, ngele omuntu wedhi teleke ohadhi hala noku tokola elaka.

Ondjamba kashishi oshinamwenyo shomegumbo naantu ohaya londodhwa ta kale kokule noomdjamba oshoka odha nika oshiponga.

Oonyanga ohadhi longithwa okutulwa moomweelelo nenge hadhi longithwa ngele omuntu ahala okuteleka oshinima shontumba. Ohadhi yogwa nee ndele tadhi tetwa nawa muupambu.

Aantu ya za kiilongo niilongo ohaye ya ya talele po ehala lyetu nenge tutye oshilongo shetu Namibia. Ohaye ya nee komahala ngoka aantu oyendji ihaya yi ko ngaashi koombuga, kombuga yaNamib oko nee haya kala hoka taya inyanyudha.

Omboga oshikwamboga. Oyi na olwaala oluzizi. Omboga ohayi kunwa. Omboga ohayi liwa opo aantu ya kale ye na oonkondo.

Ohi osho oshinamwenyo hashikala momeya hashikala shili kohi yomeya, ohi oyasimana oshoka aantu ohayavulu okuyiteleka ndele etayeyilipo, ohayi telekwa momeya nenge tayikangwa, aantu yamwe oyehole okudhiyotha pomakala.

Ohi oshinamwenyo hashi kala momeya. Ohashi li owala iikulya mbyoka ngaashi omandjandja goohi sho ihashi vulu okukala kombanda yomeya otashi si.

Pomatala ohapu kala pu na iikulya ya yooloka ngaashi oomboga, oofukwa, omagungu nosho tuu. Ohaya landitha iikulya yOshiwambo.

Oondjuhwa odhasimana oshoka ohadhi tupe omayi. Oondjuhwa ohadhi pewa iikulya, ohadhi li iikulya ngaashi iilya nomeya . Oondjuhwa ohadhi edhililwa koshikuku.

Omuti omuzizi okuna iitayi yapitamo, omule nohagu kala guli mombuga nenge momankolo getu. Omiti ohadhi tupe iiti opo tudhike omagumbo.

Opayipi oyo yimwe ndjoka hayi longithwa moku endela omeya, ngele wa hala omeya taga zi kopomba wuga tule meyemele, nenge wuka shashe iimeno. Opayipi oha yi kwathele opo omeya ga kale inaaga hepa.

Oku kwata oohi okwa simana, osho ka oha ku gandja iilonga, aantu oha ya mono mo iimaliwa ngele ya landitha oohi noohi odha simana osho ka ohadhi tu pe uukolele mboka wa pumbiwa momalutu getu.

Omeya oga simana oshoka ogo haga vulu okunuwa kiinamwenyo. Momeya ohamu adhika oohi dhili kohi yomeya momeya ohamu adhika woo omavo ngoka geholike kaakuluntu nokaanona.

Oohi odha simana oshoka odho iikulya hatu vulu okuteleka eta tuli. Hatu dhi ningi oomweelelo dhetu. Oohi odha simana wo oshoka ohatu vulu okudhi landitha tu mone mo sha.

Oongombe odha simana oshoka ohadhi longithwa okupulula. Ohakuzi omahini ngoka haga liwa. Koongombe ohaku zi wo omushila, omishila odho hadhi longithwa poohango. Koongombe ohaku zi woo ooniga ndhoka hadhi vulu okulongithwa okukola oongongo.

Ominino odhasimana oshoka mominino omo hamu endele omeya uuna aantu yahala okutekela iimeno. Ominino odhasimana oshoka ihadhi hepeke omeya.

Oshikunino shiikwamboga oshiwanwa. Aantu ohaya vulu okuninga oshikunino shiikwamboga ngaashi omatama, oomboga, uunawamundesha, omayapula, oondungu niinima iikwawo oyindji.

Oondjuhwa ohadhi gandja omayi kaantu. Odha simana oshoka ohadhi vulu oku liwa, dho odhina onyama ontoye lela. Oondjuhwa ohadhi tekulwa ngasshi ohadhi pewa iilya, opo dhi vule oku koka, dho dhi vule oku vala.

Oto vulu okukanga, okuyotha nokufulukitha ondjuhwa yoye shi ikwatelela kutya owu hole ondjuhwa yoye weyi teleka ngiini oshoka oyo ontoye.

Embakumbaku ndika ezizi, olyina omatayiyela galyo omaluudhe gena omalwalwa omashunga. Opena wo omwiidhi omazizi nuulamba uutiligane wuli kombanda yembakumbaku.

Omeya ohaga longithwa okuyogithwa iikutu. Ngele omuntu e na iimeno megumbo oha longitha omeya gokondama, opo a vule okutekela iimeno ye. Omeya gokondama ohaga kala wo ge na oohi thimbo limwe.

Koongobe ohatu monoko omahini ngoka hatu vulu okulitha iithima, ohatu monoko woo iipa nzoka hayi vulu okuningwa iikafa mbyoka hayi vulu oku zaliwa. Ko ohatu monoko woo omishila dhoongobe dhoka hadhi vulu oku longithwa moonhango nenge miituthi ya simana.

Onete ohayi longithwa oku kwata oohi opo oohi kaa dhi fadhukepo nenge kaa dhiye kokule, ohayi tulwa momeya onete ohamu vulu oku thitikwa ngele omuna oombululu.

Ohauto osheenditho shoka hatu longitha uuna twahala okuya pomahala nomahala. Osheenditho shika oshina ondapo nohashi endelele. Ohashi kwathele, opo tu thike pomahala mpono twa hala pethimbo.

Ondjuhwa oshinamwenyo, ohashi tekulwa megumbo. Ngele sha tekulwa etashi koko ohashi vala omayi. Momayi ngono ohamu zi uundjuhwena ngele omayi ga tenduka.

Okadhila ihaka ende ashike ohaka tuka. Okena omawawa nomalwenya nohaka kala keli taka tuka keli mombanda.

Mpaka otapu monikwa uunamapya. Omuntu ena ongeshefa yomakembindji, ha landitha omakembindji ye ohe ga kunu.

Aatalelipo aantu yaza kiilongo yi ili nokwii li, nenge ya za koondoolopa dhi ili, ye ya ya tale omahala gontumba, ngoka ina ya enda nale.